Sali n ʒiya ŋo bi ʒila kuɣu zuɣu paɣaba ni dabba dabba maa shab ŋmɛrila dala dabba maa puuni so o yɛla gana tuuta goɣali ka di nahangbana nyɛ zaɣ ʒiɛ zaɣ dozim ni zaɣ sabinli

Salo m boŋɔ salo maa bɛ galisiya pam paɣaba ni dabba sheba yela niɛn'piɛla ka sheba ye niɛn'ʒehi ka lora nima kuli be palli maa zuɣu ni Zamaatu ka yina loori maa zuɣusaa ka ye niɛn'piɛla ka pili zipil'ʒee.

paɣ' ayi n ʒɛya ŋɔ bɛ tulaasakolu tuli bɛ be tooni ka be turi sakolu ka nuli bɛ tahili ka nu sabinli bɛ tooni ka bu so ŋɔ nyɛ butankpaɣigu bɛ sunsuuni ka bu sabilili bɛ nyɛŋa

Poham gamo n niŋ n ʒɛ n piligi yiya ka taabo nim ku do di puuni ka bin ʒiɛ pa taabo maa zuɣu ka tihi piɛ n gilli tihi maa nahangbaŋ nyɛla zaɣ vakaɣali ka paapu sabila pa dizuɣu

Ashibiti tima diɛbu shɛɛ n bɔŋɔ salo bini kuli nyɛ paɣiba bini mali bihi n kuli zɛya ŋɔ dɔɣitɛ n zɛ zuɣusaa ŋɔ o yɛla nɛɛn piɛlli ka bini zaya maa bi zaŋdi kundu nima n pa tɛɛbuli zuɣu n zaŋ ti bini sabiri maa.